Yɛɛre puoruu zie la ka dɔbɔ kpɛ be a puoro a dɔbɔ ŋa zaa gbi la dumɔ ka ba zaa vɔgli zupilpeɛli ka bamine meŋ eŋ nyɔboore bontoori ba zaa ŋa su la kparre tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ.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

Pɔge ne o biiri la. Ba sɛllɛ la teere. A pɔɔ su la kparpelaa, kaa bibiiri meŋ su kpartɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ. Ka ba sɛllɛ a teere ŋa.

nasapɔgeba ne dɔba la laŋ taa a kono kuori. Ka kũũ daga biŋ a ba nimitɔɔreŋ ka a dɔɔ kaŋ gbi dumo a ti pɔge kaŋa a taa ka aba taaba zaa lɛ kaara ba sula kpare sɔgelɔ ne kpare tɛɛtɛɛ